Njaara bu doore bu rafet am bul ci cat be nun ko teg ci kow morso bu weex bu rafet sax doore na ba uppa njaara bur doore.

Kayiitu tass Kayu xibaar yi, xibaar yi nyu binda cha kayiiti ak binda yu hongha. Nyari waye seen kanam di feng ak Yeneen nyari waye cha kaw.

Taax bu rafet am bunti kèr bu rafet ak ay xop yu werta ci butti kér ngi, xorgétti buntabi mugeh xonxa.

dali jigeen yuu koket yuu nyeoul.

keitu tasseh kaiyuu hibarr bui woneh jitu rehwu Gambia.

Jigeen bu tahow, musorru fope dorm nyewgeih ce dehkaba, johgeih ko sah dehkek ahlabi, morm ak dormami jigeen ak yuu goor.

potti daalil buu veertet.

Lii ayy chereh la ak ay fendi yung defarr mbe pareh deff ko si lee pull jay ko bui jay ko boi jay bu nyoweh danga nyow rek dem sotee dokh.

Daali gigain bu cohket bu dooreh, bor munah sol dem taarkah, mba nga dem guenteh, chaarakh bu dooreh teh rafet.

charax yi jigeen bu am wegñ ci kow bu tilim teh sonna li danaka mingi yaxxu na yaxxuwut yaxxuna ba pareh sax refetna bami yeese wante fi mi nekanii

Aiy jigen ju lal chi suuf, di jaiy aiy marsandinse, nyi takhaw di jendah, nyi doh di dem, nyi tiyeh lun jendah bepareh dugal chi mbuss, di dem.

Butali pompeh, luchi nehkek dang koui pompeh sa karawuh mba nga pompeh ko ce nehgeih bi, butali pompeh la, kubeer bi kubeer bu weeah laa.

Haleh bu jigeen bu dem ci fahnjui jahgareh karaw, munga jahgarre karawam ba pareh tok di hol pur nju natal kor, haleh bu jigeen bi karawam bi rafet na.

Saalll bu rafet, nju ngi ajjj tele bii, togu yu rafet, nju ngi defarr lampah yii, palanterr bi yangy gis chi biti.

Wajangeh saani mbaal, purr napu jen, mungi chi ndigu ndoh bi. Aiy guiy yanko worr. Waaji dei napu jen, mba sipah, mba nyankarr.

mango bu am kaneh ak orram.

Haleh bu gigain bu sol robah bu rafet, tiyeh kalpeh bu honha, defarr karawam bi waacheh kor chi ganawam, takhaw takhaw bu jehkah,

Aleguuri gàmbia yi doon joŋanta ci bal ñoom ñoo daan ñu ngi kontaan ci liñ daan te ko melni duma na ñeneen ak ñeñ doon joŋanteel ñooñu amuñ tara.

gaarap nyewnj nehka di woneh pur jaayyi.

Haleh yu gorr, yu neka chi walum sampa, nyungi sega, di natta, wein yun wara sampeh, warko taka, kele yangeh sega, sol mbahana bu weakh.

Iiiy diw yu bakh yu njui jaiiiy pur defarr yaram, bena bii dafa defarr yarami lirrr, benen bi pur rahass kanam la, bu am pitcha, benen bii dankoi riboh.

Picha bu nyoul, mu ameh gehmehnh bu verteh, bote nyeoul dung haa fi dafa weeah faleh dafa nyeoul mugeih tok ce gaw hopp bu verteh

Lii dangkoi dugal c sa lokho bi boi sangu, nga rahass def chi saabu, rahaseh kor sa kanam bi mba sa yaram bi, mun nga kor sangor def kor njampeh mba mu neki njampeh Kanam.

Taax bu ñjool, teh rafet, am maraaj bu weex, ñyun ko paintur paintur bu nete, am buntikiir bu ndaw bu ñuul.

Aseti leeka bu am jën buñ marine, am fiiriiri pompetëer, am yeneen leeka amna lu veerta tamit liñ tek ci kow jën bi

Picha bu barri kuloor, bu tahow ce bant bu nyeoul.

Liii iiy lal palansorr yungh lal chi taati pehreg bi, mu jaakarlor ak gehjj bii di fikhlu, bor njoweh chi dekah b nga buga fikhlu fi ngai jeum nga dem teda.

Lobitaan bi bu demeh nga febar nyu buga seet gestu sah weer guyaram li lee nyu jeel pul seet sah bir yaram bi lula joot deng koi fegeh nitt nyu werut yi.

haleh bu jigeen bu tahowu, sol bezinam bu rafet, robam bu rafet kulor bu bula ak tehleh neka ce ganawang.

Tehreeh al quran bunj teek, kuloor bageih veerta amna bu hougka amna ayyi binda yunj binda ce angaleh ak ce arab.

Lii dafa melni ci jamono febar bi nii njii di tahka sehni baken pur banja am jàngoro bi, njiiti rewi Gambia mor takhaw nonu ak jabaram bi takhaw chi bohram, kulorii dehkah bii di fenghh.

Tabla bu picca, buñg binda Bijilo, di wane goloyi, fuñg de nekë si Gambi, ci Bijilo. Ñung Lai wan foot Jaar, ba dem foofu noon.

ayyei togu sal.

Jorom nyehtti dormi enyoun yuu geih tekk ce gaw assete bu weeah.

Haleh bu jigeen bu refet sool daali kukeet taam yu refet mbazen robam bu refet ak taxaw nak si bunti neeg taxaw taxaw bu refet mogi sanseh beh pareh di waja gena.

haleh bu hessy sol yehreh bu rafet.

Lii cii taati pehreb bii la, yaangy gis gedjj bii, dii gis naach bangy wacha di dem, yangy gis taati guiiy yii borrr behleh, dii giss kherrr yii mag yi tamit yii daey neka cii taati pehreh bii.

Jangale kat bi, ak haleh yi, chi birr negi jangaleh kai bi. Nyungi tog, ameh sen lunyui jangeh. Wajangeh khool haleh yi nyelengi tog nyelengi takhaw.

jitti rewumi Gambia Adama Barrow ak ayyi natankgom di oubi palas bu behse.

Ayy jaru bopa ak senn ay wiss yu doreh, jaru bi am naa doreh buko worr si dega bi mo amm lu wehh kom bull bu wehh.

Duwi yaram, li duwi yaram bu bah la, bo nekeh chi timu seda bi, bo diwo li sa yarambi defa neem. Do mboyo, teh sa yarambi du weakh. Duwi yaram bu bah.

Mortor buuyi tiba suuf tai dinko deff ce birr kamiyoug yi.

Haleh yagi toog si palaci jangeh kai kuneka aameh li nga wara bende nyu gi sega di benda nyi leen geh cool lun wara benda nyileen geh cool c beeti palanterr bi.

jamanoun mami la woon ak jami youn taka cheen teh tehj len.

Jaruh nopah yu emm lu werta , so kooh holeh bun laa jooh ayy culoor yu bareh bukeh emm yu weeh yukoh worr , emm lu honha lukoh worr , emm na lu neteh lukoh worr.

Fi si jangu bila jagu la beh yagi tog jakarr lu ak luney ci jangu bi kulwar bagi faa nyep paa gi tog.

chuwei jehnen ak malor bu am ayyi leguimm.

Kehyeeti tass Kai heebari, kehyeeti nyew bindex hebarri ce kalamal nasaraan di ko tasareh ce dehkaa bi ak ce aduna bi, ki mugeih bindehx neh sunyew geeti reehwuu mi dafa waraa wachaa.

Haleh bu goor bi dafa dem ce watuu kai bi waat karawam bi dong ko beh parreh num nko bugeih deffa lu houng ka, li moui cen dehfaarou kai karouwu.

Daalah, daalah yii gorr mun nakor sol, gigain mun nakor sol, pur dem daw gii mba nga dem dokhantu gii, mba nga nekeu ci joh nganteh mun nga sol daalah yii nii.

bittick buiyu jangyeh dewwu.

Gigain bu khess sol mbuba bu njull, jogeh lehtu bah pareh, lehtah chi kanam karawam, yokah meeche sa ganaw langal kor, gigain bu khess bu rafet.

Njiiti réewi Gambia, moo nekk ci kanami kayti taskaay xebaare ak binda yu xoñxa di wone ne mu ngi jongante ak waaji ci pur toogu pres...

Lii siwoh sowe la, sowe bi liliterre la tuda, siwoh bi borkor ouubeh mungy am sowe bu neekh bu haarlah saf sukarrr, munga kor lehkehk sa ruiiy.

Njaari sohransss yu jaune, lu nehteh yungh tek chi kaw taabul, yung horleh ngut, sorkor bugeh lekah munga kor horli nga lekah kor.

Scissor pur dok banta yu wohww, bohla nga wara dok boum, chi aarlah bi, scissor bii mun na def luneka, daflai japaleh ci aarlah bi pur dok aiiy bantah.

Kani bu honxa jur, bopa bangi verta, kani bi nyor na aji ngun ko, defa melni denko jii mu nyor bam refet.

Lii rahasuu kaiiyu kanam la, dankoi tiyeh sa lokhor nga koi boss muiy rahass sa kanam bi, nga def ci tuti saabu muiy rahass sa kanam bi dikor rahass di gehnah lunek.

Li togee, jen la. Bung def tamate, def chi linyug, daf chi pompiter. tek jen bi chi diga bi, def soos bi chi kawam.

Tokgu bu nyeoul bunj wara jahyyi.

haleh bu jigeen bu sol garam mbuba bu weeah bu rafet teh tiyeh posset.

goor buiyi johganteh tai di nanenn dohh.